Gbemelã aɖewo le tsi nom le tɔ aɖe to. Gbemelã abe atiglinyi, sɔveda kple xewo, ame aɖewo hã le ŋu me le lãwo gbɔ.

Aƒenɔ aɖe le atikutsetse aɖewo dzram. Atikutseysewo abe: aŋuti, peya kple akɔɖu wole egbɔ. Tomatosigba hã le eƒe miãme.

Dzata tsu aɖe nɔ anyi ɖe gbe aɖe me eye ame aɖewo le ŋu me nɔ dzata sia kpɔm.

Ɖevi sue aɖe si ƒe ɖa tro ɖe eƒe ta eye wole awu he kple afɔkpa si ƒe amadede nye aŋutiɖiɖi la, kpla ŋuƒoƒo aɖe ɖe kɔ eye ɖevi susɔwo le adzɔge le ekpɔm, ɖevi sia ƒe ŋuwo ƒe to le dzɛe.

Aŋɛgba siwo yɔ fũu kple akpawo le teƒe aɖe. Eye tɔdziŋuwo hã le afi ma. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo le teƒea. Eye nyɔnu ɖeka lé aŋɛgba si me akpa geɖee le la ɖe asi.

Nyɔnuvi aɖe si le nu kom la nɔ wɔmitɔwo ƒe kɛkɛ me eye nyɔnuvi bubu hã ƒu du kplɔ̃e ɖo ke nyɔnuvi etɔ̃ ya la le adzɔge nɔ nu bubu kpɔm.

Avu aɖe si ke nume la nɔ anyigba, aƒetɔ kple aƒenɔ la nɔ avua megbe, aƒenɔ ɖe nɔ aŋu dzi eye wòtsɔ via ɖe akɔ. Wonɔ dziƒo xɔ aɖe ƒe ŋkume.

Nyɔnu aɖe le aƒe aƒe ƒe xɔxɔnu la le tsi kɔm ɖe ta na via nyɔnuvi le tre gã aɖe me, via nyɔnuvi bubu le eƒe axa dzi la bu asi ŋkume.

Yevu nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe ameyibɔviwo dome le sukuxɔ me eye ɖeviawo ƒo xlae, ametsitsi aɖewo nɔ mɔnu eye wonɔ yevua kple ɖeviawo kpɔm, ɖevia ɖewo dze ŋgɔ yevu nyɔnua eye ɖewo hã le eƒe megbe wodo woƒe abɔwo ɖe edzi

Eŋu gbogbo siwo ƒe amadede nye ʋee la le ŋuɖoƒe aɖe. Eye ame gbogbo hãwo le ŋuɖoƒea. Mɔkulawo hã wole ŋuɖoƒe ma. Eye xɔwo le ŋuɖoƒea godoo.

Lɔ̃rifɔku aɖe dzɔ le mɔdodo gã aɖe dzi, lɔ̃ri gbãtɔ nɔ anyigba ke velia ya nɔ atsitre gake eƒe afɔtiwo katã gblẽ, ame etɔ̃ aɖewo le eƒe ŋgɔgbe eye wole agbagba dzem be yewoadzra enuwo ɖo.

Nyɔnu aɖe tsɔ akɔdagbalẽvi hele akɔdaaa ɖakame dem. Ŋutsu aɖewo hã tɔ ɖe woƒe megbe eye yawo hã le klalo be yewoada akɔ. Ŋutsu aɖe le nyɔnula kpɔm.

Ɖevi gbogbo aɖewo le tsitre ɖe magoti aɖe te. Wo katã wo tsɔ woƒe asiwo da ɖe woƒe akɔta eye wo mia woƒe ŋkuwo. Ke ɖeka ya ŋu eƒe ŋku.

Aƒenɔ aɖe le akpawo ɖe asi kple nukomo ɖoɖo. Akpa gã ɖeka le eƒe mia me eye akpa geɖewo le eƒe nuɖusi me. Tɔdziŋu gã aɖe hã nɔ eƒe megbe le tɔa dzi.

Gazɛ aɖe le dzo dzi eye aƒe nɔ gazɛa gbɔ. Ekplɔ kple gatsi kple agbɛ gbadze hã le egbɔ. Ami hã le egbɔ.

Nyɔnu aɖe le nu nyam le eƒe xɔxɔ nu ɖevi sua aɖe nɔ gagba me do abɔ ɖe dzi le nu kom, ke ɖeka hã nɔ nyɔnua ƒe ɖusi me adzalɛ fu nɔ anyigba.

Tugbedze siwo ɖo atsyɔ̃ kple kente eye wotsɔ dzonuwo de kɔ abɔ kple eta la le nu kom eye wolé tre ɖe asi.

Ŋutsuvi aɖe tsɔ eƒe afɔkpa do ɖe dzi eye wotɔ ɖe abe nɔnɔme tata wo be ya ɖe ene. Etɔ ene susɔewo nɔ eƒe megbe eye wo nɔ eƒe afɔkpa me kpɔm eye nɔnɔ me tata me kpɔm wole ene.

Aƒetɔ aɖe si do awu dzeŋ la nɔ gasɔ si afɔ etɔ̃ le si la dzi, edo agba geɖewo ɖe gasɔa dzi, eye exɔ ɣie aɖe hã nɔ eƒe megbe.

Nyɔnu wo ame etɔ̃ aɖewo siwo kpa vi ɖe dzime eye wodro woƒe agbawo ɖe ta la tso teƒe aɖe yina teƒe bubu eye aƒetɔ aɖe si tsɔ kotoku ɖe ta la hã tso teƒe bubu heyina teƒe ya nyɔnuawo tso

Mɔdodod aɖe si dzi eŋuwo le, tazi ɖeka aɖe dze ŋgɔ gbɔna, ame aha ɖewo dzo yina, tazi dzɛ̃ aɖe hã yina, exɔ aɖewo si ƒe amadede le yellow.

Aƒenɔ aɖe le gasɔ dom eye wòtsɔ ɖevi eve ɖe gasɔa dzi. Ɖeka nɔ ŋgɔgbe eye ɖeka nɔ megbe. Aƒenɔa ŋutu tsɔ abaka ɖe ta eye wobla nake ɖe gasɔa ƒe megbe. Aƒenɔa do afɔkpa gãa aɖe.

Nyɔnu aɖewo le dɔ wɔm le mɔlugble me, wo dometɔ wotsɔ xexiwo tsɔ bu ta, eɖewo le dɔ wɔm ke ɖewo tsi tre.